Naa mini o kpambalibi n ʒiya ni ya maa niraba naa ŋo bobla chinchina ka anbirɛla ʒiɛ bɛ o zuɣusaa bi gbubila daangbaɣi so biɛni ka yɛ liiga piɛlli ka ʒi pilastik chɛya zuɣu tihi bɛ bi nyaanga

Paɣa n bɛ o shitoɣu puuni paɣa ŋo nyɛla ŋun la ka wuɣi o nuu o nyaanga chinchina balibu balibu biɛni di kala nim nyɛla zaɣ ʒiɛhi shɛŋa nyɛ zaɣ vakaɣa zaɣ sabila gba biɛni chinchina ŋo shɛŋa biɛla roba nim puuni

Bipuɣunbili n ʒɛya wori waa o wuɣila o nudirigu zuɣusaa ka pili kiraawn o yɛla liiga sabinli paɣa so bɛ o luɣuli ka pobi o ninaka yɛ chinchin niɛma paɣa so biɛni ka zaŋ binyɛra niŋ o nuhini do so bɛ nyaanga ka gbubi maikiro foon di nyɛla zaɣ sabinli

Bia n ŋmɛri luŋa o yɛla liiga piɛli ka so jiins ka piri silipɛs zaɣ dozim paɣa so bɛ o nyaangi ka yɛ chinchin niɛma bihi gba zooya o nyaanga tihi gba bɛ bi nyaanga bia so biɛni ka yɛ liigq ʒiɛ ka so chinchini ka bi piri namda

Niraba n laɣam bɛ salin gbibu shee bi shab biɛla boɣa ni so kuriya ka so jinjɛm waɣan sabinli ka so bɛ ko daɣari puuni gbambihi zooya ni soobuli nim gba biɛni pingaas nim gba biɛni do so biɛni ka yɛ liiga piɛlli

Ba n wuhuri o bia binyɛra malibu bi zabiri nyɛla zaɣ sabila bi nyɛla silmiinsi ba ŋo kpala ninkpari sabila ka gbubi woya o nuu puuni bia ŋo gna gbubila woya bi teebuli ŋo zuɣu tooy nim biɛni teebuli ŋo nyɛla tankpaɣu kala

Bipuɣunsi n laɣam wori kali waa bi yɛla chinchin niɛma ka niŋ bansi niraba bɛ bi nyaangu yuunda bi so yɛla chinchin waɣanli zaɣ piɛlli do so biɛni ka yɛ liiga piɛlli ka so ʒɛ o luɣuli ka yɛ liiga sabinli ka pili zipili ʒiɛ bihi ŋɔ tamla mɔri zuɣu

Paɣaba n yi puuni kuna bi niraba ayi ʒila kpalansi bi zaa kpabila bihi bi yino chinchin nyɛla chinchin ʒiɛ ka so biɛni ka ʒi boɣati ka piri namda muni piɛla ka yɛ liiga ʒiɛ mori n bɛ bi sani tia gba bɛ bi sani yino gbubila anbirɛla

Paɣasaribili n ʒi o duu n dihiri o labtop o mali wooch o nuu puuni kolba tam o tooni paɣa ŋo malila zabiri pam ka gbaali lo o yɛla liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka ʒi kuɣu zuɣu din nyɛ vakaɣali o teebuli maa nyɛla zaɣ piɛlli ka loori nim bɛ sambanni chɛna

Tipa nimaayi n bɛ tankpaɣu toobu shee bi nyɛla tipa nim zaɣ ʒiɛhi ka di taaya nim nyɛ zaɣ sabila durova ŋo yɛla liiga ʒiɛ atakulɛta bɛ nimaani bi biɛla boɣali ni tihi bɛ bi zuɣusaa

Namda nim n bɛ kpɛ di nyɛla namda balibu balibu rooba nim gba bieni gaɣi biɛni anbirella biɛni di nyɛla za'dozim namda ʒiɛhi bieni namda sabila biɛni neenshɛŋa bɛ rooba piɛla puuni

Sarati n niʋ ka loori nim saɣam doya loori karili zaɣ ʒiɛ n chɛni palli zuɣu dabba ayi ʒɛ loori ŋɔ gbuni bi zaa yɛla liiga piɛla koba nim bɛ ni zoli gba bɛ ni tihi do ni loori piɛla ayi ʒɛ loori ʒiɛ nyaanga

Gobɛ n bɛ ŋmani puuni manʒa bɛ ŋmani ŋo ni ŋmani ŋo nyɛla zaɣ sabinli boraadɛ nim zooya ŋmani ŋo ni zaham gba bɛni gala nim bɛni gala nim ŋo nyɛla dibaata naanzuu bɛ bini ŋo ni alibarisa bɛ bino ŋo ni